Nnipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Nwura atwa wɔn ho ahyia. Dan fufuo bi si wɔn akyi. Wɔhyɛ ataareɛ fufuo a tuntum wɔ aseɛ. Ɛfam hɔ yɛ bebree a ne baabi yɛ ahahan mono.

Ɛdan bi si beayɛ bi. Ɛdan yi fa baabi yɛ akokosradɛ, ne fa baabi nso yɛ bibire. Ɛhyɛn bi sisi ɛdn yi anim. Ɛdua bi si ahyɛn yi akyi. Ɛdan bi nso a ne nkyɛnsee awe naakye nso ɛwɔ hɔ.

Ɛkyɛ kɔkɔɔ hyɛ papa bi gyina beaeɛ bi. Nnadeɛ atwa n'akyi ahyia. Ɔgyina ɛdan bi ase. Nwura bi nso wɔ n'akyi. Atadeɛ a ɛhyɛ no yɛ bibire.

Abaabawa bi ti akonnwa so wɔ biaɛ bi. Yahyihyɛ atusudiɛ wɔ nekyi. Mako ne ankaa wɔ kɛntɛn mu sisi ne nifa ne nebenkum so. Atari a ɛhyɛ abaabawa yi yɛ bibri.

Asono bi ɛwɔ beaeɛ bi. Nnwira ɛwɔ hɔ. Nsuo ɛda beaeɛ yi hɔ. Ɛhyɛn fufuo bi ɛsi hɔ. Nipa bi hyɛ ataade fufuo ɛte hyɛn no mu. Nnua ɛsisi beaɛ yi hɔ. Ɔsono baako ate ne ho gyina baabi.

Ɛpon bi sisi dan bi mu. Nkonnwa ɛwɔ hɔ. Ne soro no yɛ fufuo. Abɔmframa bi bɔ dan no mu. Tɛlɛvihyin bi ne kasafidie bi sisi dan mu hɔ.

Papa bi ne mmofra bi ahyia wɔ pono bi ho. Na papa no gyina hɔ a wahyɛ spɛɛs. Na ɔpon no so no tablɛt a ɛho yɛ fitaa deda ɔpon no so. Na mmofra no ahyehyɛ ntaadeɛ a n'ahosuo yɛ fitaa.

Mmɔfra bi wɔ beaeɛ yi, beaeɛ yi fam yɛ fufuo. Abɔfra bi hyɛ bibire ataare a ne fam no yɛ tuntum te wheelchair mu. Nwura ne mmepɔ wɔ mmɔfra yi akyi.

Maame bi kura mpataa wɔ po bi ano, kodoɔ bi si po yi so, mbepɔ bi nso wɔ po n’akyi, kodoɔ yi a ɛsi po yi so beebi yɛ kɔkɔɔ, ne fa beebi nso yɛ ahabanmono.

Maame bɔ duku fufuo a n'atareɛ fufuo te lɔre kwan bi ho. Hyɛn kɔkɔɔ bi nso nam lɔre kwan yi so. Ntoma gu maa no nkyɛn. Mmɔfra tete maame no nso nkyɛn. Gallon bi nso si mmɔfra no anim.

Nnipakuo bi gyina beaeɛ bi. Ataare fufuo hyɛ papa bi a wakoto. Dadeɛ bi esi wɔn mfinfin. Dadeɛ fa baabi yɛ bibire na ne fa baabi yɛ tuntum. Maabi hyɛ fufuo gyina papafoɔ yi mu.

Sukuu mmɔfra bi wɔ beaeɛ bi. Hyɛn mmienu bi si mmɔfra yi akyi. Dua nso so si beaeɛ yi hɔ. Maame bi hyɛ atade fufuo a ne fam yɛ tuntum gyina hɔ. Sukuu dan bi nso wɔ mmɔfra yi akyi.

Nipako bi wɔ beaeɛ bi. Beaeɛ hɔ yɛ fufuo. Abɔnframa bɔ beaeɛ yi hɔ. Apono sisi hɔ. Mfidie wɔ hɔ. Atade fufuo hyɛ papa bi. Atade fufuo a ne kɔn no yɛ kɔkɔɔ nso hyɛ papa bi gyina mfidie no ho.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ bi, fa beebi no yɛ dan mu a yɛapeenti hɔ fufuo. Tɛlɛbihyɛn bi bɔ dan yi mu, akonnwa si hɔ a nnipa tete mu. Ne fa beebi nso yɛ nnipakuo bebree a wɔte fa bi, nkonnwa nso sisi hɔ. Tɛlɛbihyɛn kɛseɛ bi nso bɔ bea yi.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Beaeɛ no hɔ yɛ tuntum. Television kɛseɛ bi bɔ beaeɛ hɔ. Nkonnwa a ɛsisi beaeɛ yi hɔ yɛ kɔkɔɔ. Atadeɛ bibire hyɛ papa bi wɔ television no so.

Nipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Abɔnframa bɔ no mu. Dan no mu yɛ fufuo. Atwantɛn sesɛn dan no mu, atadeɛ tuntum a ne fam tuntum hyɛ papa bi gyina ɛdɔm yi anim.

Nnipa bi ahyia wɔ beaeɛ bi. Nwura ne nnua wɔ wɔn akyi. W'abɔ apata kɔkɔɔ bi nso wɔ hɔ. Flaage a nhwiren gu so ɛwɔ hɔ.

Adan tenten bi si beayɛ bi a yɛde ndadeɛ na ayɛ. Nnipa bebree etwa ɔmo ho ehyia. Bebree naa so twa mfonin. Aboronsan bebree wɔ ade tenten ekyi.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Nkonnwa sisi hɔ. Beaeɛ hɔ yi yɛ fufuo. Koogyan kɔkɔɔ bi bɔ papa bi ti. Atare fufuo hyɛ papa bi gyina pono ho. Atare tuntum a kɔkɔɔ ne fufuo dedam hyɛ papa bi.

Nnipakuo bi ɛ te fam. Akonnwa si hɔ. Dua si wɔn akyi. Buroni ba bi twere akonnwa no. maame no hyɛ atare tuntum. Ne fam no yɛ kɔkɔɔ a tuntum sensan mu. Abɔfra te wɔn mfimfini.

Papafoɔ bi wɔ beae bi. Ataare ahahanmono a nneɛma sensɛn mu hyɛ papa no. Ɛkyɛ fufuo nso hyɛ papafoɔ yi. Ɛdan bi esisi hɔ a ɛho yɛ fufuo. Aboɔ ɛdeda papafoɔ yi nkyɛn.

Adan bebree sisi beaeɛ bi. Nkanea bobɔ hɔ. Nnua sisi dan yi anim ne ne nkyɛn mu. Maamebi hyɛ atadeɛ fufuo a bag tuntum sɛn ne ho. Papa bi hyɛ kyɛ fufuo a ɔhyɛ atadeɛ akokɔsradeɛ.

Apono sisi beaeɛ bi. Nkonnwa sisi apono yi anim. Nwura wɔ beaeɛ yi hɔ. Nkanea wɔ hɔ. Kɛtɛ sɛ fam hɔ. Nnuane ne nkyɛnse sisi apono yi so.

Adan bi sisi beaeɛ bi. Mbotan bi wɔ adan bi akyi. Nsuo da adan no anim. Kodoɔ bebree esisi nsuo yi so. Ɛdan akokɔ sradeɛ bi si hɔ. Ne nkyɛnsee nso yɛ akokɔsradeɛ.

Ɛhyɛn bi asɛe esi biaɛ bi. Ɛhyɛn fofro bi si nɛkyi. Enipa dɔm abɔ kyenku, ɛdai fufuo bi wɔ ɛdɔm no ɛkyi. Edua bi so si ɛdai yi ɛnim, nwura bi so ɛwɔ hɔ.

Nipa kuo bi wɔ dan bi mu ɛdan no yɛ fufoɔ ya to pono a nkonnwa sisi hɔn nipa ɛtwa pono hɔn ɛhyia nsuo so wɔ adeɛ mu sisi hɔ mfoni nso bɔ hɔ.

Nnipa dɔm wɔ beae bi. Ɛpo da wɔn akyi. Kodoɔ a nnipa wom esi ɛpo no so. Ataare fufuo ɛhyɛ papa bi. Mpataa ɛwɔ adeɛ mu ekuta no. Abofra bi hyɛ nika tuntum.

Enipa kuo bi te ɛhyɛn bi mu. Deɛ otwi ɛhyɛn yi hyɛ ataareɛ akokɔsradeɛ a tuntum sesɛn mu. Ɛhyɛn yi yɛ nhwiren ɛna nwura ne ndua esisi wɔn ekyi.

Ɛnipakuo bi ɛwɔ beaeɛ yi. Beaeɛ yi baabi ɛyɛ fufuo. Apono a ɛyɛ akokɔ sradeɛ esisi hɔ. Bag ɛdeda hɔ, nkondwa esisi hɔ. Maame bi hyɛ nika tuntum nso ɛte hɔ.

Nnipa mmienu wɔ beaeɛ bi. Ɔbarima no a ɔwɔ mu no rebɔ twene, ɛnna ababaawa no a ɔwɔ mu no de kukuo asi ne tiri so a ɔredi asa. Frankaa sensɛn adeɛ so wɔ wɔn akyi.

Nipakuo bu wɔ beaeɛ bi. Nkanea bobɔ hɔ. Nnadeɛ nso wɔ hɔ. Atadeɛ tuntum hyɛ nnipafoɔ bi nso wɔ hɔ. Ɛkytɛ fufuo, ɛna nika tintim hyɛ papa bi. N'atadeɛ su yɛ kɔkɔɔ a fufuo dedam nso wɔ hɔ.

Nipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Wɔabobɔ apata wɔ beaeɛ yi hɔ. Ntadeɛ sensɛn dua bi so wɔ hɔ. Bɔtɔ sɛ fam a ntade gu so. Papa bi kura ntade no bi.

Nnipakuo bi ahyia wɔ beaeɛ bi, dan si wɔn akyi. Papa bi hyɛ ataare fufuo a tuntum sensɛn mu gyina hɔ, saa nso na papa hyɛ ataare tuntum gyina ne nkyɛn.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Nnadeɛ atwa wɔn ho ahyia. Mfidie sisi hɔ. Ahyɛn nso sisi hɔ. Papa bi hyɛ atare bibire a ne kyɛ yɛ akokɔ sradeɛ. Papa bi nso hyɛ atare tuntum a ne kyɛ yɛ akokɔ sradeɛ.

Nipadɔm bi wɔ dan bi mu. Computer sisi wɔn anim. Aberanteɛ bi de ne nsa asum n'ano. Nipadɔm yi mu bi hyɛ ahwehwɛniwa. Adeɛ bi hyehyɛ wɔn asom. Nkonnwa kɔkɔɔ bi nso sisi hɔ.

Nipakuo bi ahyia wɔ beaeɛ bi. Saa ara nso na ɔkraman wɔ hɔ. Nnua ne nwira atwa wɔn . Ahyia. Saa ara nso na abotan wɔ hɔ. Nipakuo no kura agyan a wɔreto.

Maame te beaeɛ bi, n’ataare a ɛhyɛ no yɛ fufuo ne tuntum a yɛasensɛn. aduane ne anondeɛ ne kuruwa bi si pono so wɔ n’anim. Maame yi akyi yɛ nwura bebree na ɛwɔ hɔ.

Maame bi ne abofra bi wɔ beaeɛ bi. Ɛkyɛ hyɛ maame no. Nwura ne nnua atwa wɔn ho ahyia. Ataare bebree na ɛhyɛ abofra no no. Nhwiren kura maame no. Ɛdan fufuo bi nso wɔ wɔn akyi.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Apono sisi hɔ. Edwa bɔtɔ sensɛn hɔ. Nwura ne nnua wɔ beaeɛ yi hɔ. Maame bi ahyɛ atareɛ akokɔ sradeɛ a kɔkɔɔ wom nso te hɔ.

Dan fufuo bi esi beaeɛ bi. Nnipa gyinagyina ɛdan anim. Kodoɔ bebree nso sisi ɛdan yi anim. Frankaa ɛsensɛn mmaa so sisi hɔ. Abofra bi hyɛ ataare kɔkɔɔ gyina hɔ.

Mmɔfra bi wɔ beaeɛ bi, nkonnwa sisi beaeɛ hɔ, ataare akokɔsradeɛ hyɛ abɔfra bi, ahwehwɛniwa hyɛ mmɔfra no. ataade tuntum a fufuo deda mu hyɛ abofra baako.

Nnipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Nwura ne nnua wɔ wɔn akyi. Fam hɔ yɛ nsensan. Akwadaa bi hyɛ atade bibire na ne fam nso bibire. Ade kɔkɔɔ bi si fam a nneɛma gum.

Maame bi ne mmɔfra bi wɔ beae bi. Nkyɛnse ne gallon bi atwa maame no ho ahyia. Abɔfra baako hyɛ atare tuntum a fufuo nenam mu gyina n'anim. Nnua deda maame no nkyɛn.

Nhwiren bi si dan bi mu. Ɛdan no mu yɛ fitaa. Nkanea bobɔ dan no mu. Tɛlɛbihyen bobɔ dan no ho. Nkonnwa sisi dan no mu. Pono si dan no mu. Ade fitaa bi deda akonnwa no mu.

Akonnwa fufuo bi si dan bi mu, dan ne mu yɛ fufuo, kɛtɛ bi sɛ fam, maame bi ne aberanteɛ bi te akonnwa ne mu, ataare kɔkɔɔ hyɛ maame no, ataare bibire nso hyɛ aberanteɛ no. Nhwiren bi si pono bi so wɔ wɔn akyi.

Nipakuo bi wɔ dan bi mu. Ɛdan no mu yɛ fufuo. Nkrataa ne twerɛdua deda ɛpono so. Atadeɛ fufuo na ɛhyɛ papa bi. Ne tirinwi yɛ fitaa.

Aboduaba bi da beaeɛ bi, ahwehwɛ si hɔ, nkanea atwa hɔ ahyia, nkrataa deda hɔ, nkɔnmuadeɛ nso deda beebi a nneɛma yi wɔ yi.

Nnipakuo bi ɛwɔ beaeɛ bi. Ɛfɔm hɔ ɛyɛ nsensan. Nnwura bebree atwa wɔmo ho ahyia. Nnua esisi hɔ, abɔfra bi hyɛ ataare fufuo a nefɔm ɛyɛ tuntum egyina hɔ bi.

Nnipakuo bi ahyia wɔ beaeɛ bi. Papa bi kuta frankaa, baage tumtum bi bɔ n'akyi. Atare fufuo ɛhyɛ no. Maame bi bɔ duku kɔkɔɔ ɛte n'akyi. Atare akokɔsradeɛ ɛhyɛ no.

Nipakuo bi wɔ beaeɛ bi. Atare tuntum hyehyɛ papafoɔ bi. Ɛkyɛ hyehyɛ wɔn. Atadeɛ bibire a ne fam yɛ tuntum nso hyɛ papa bi. Nwura ne nnua atwa beaeɛ yi ahyia.

Nnipakuo ahyia wɔ beaeɛ bi. Ahyɛn tuntum bi wɔ nnipakuo yi mu. Dua kura nnipadɔm yi. Nwura bebree wɔ wɔn akyi. Abotan nso wɔ nnipa bebrebe yi akyi. Nnadeɛ sisi nnipadɔm yi mu.

Nsu kakraka bi da beaeɛ bi. Bepɔw ɛwɔ nsuo no atifi. Saa nso na adan ɛwɔ nsuo no ano. Adan no bi yɛ fufuo. Na nkyɛnsee no bi yɛ kɔkɔɔ. Nkyɛnsee no bi nso yɛ bibire.

Nnipakuo atwa kanko wɔ beaeɛ bi. Wɔtete wheel chair mu. Nika tuntum bi hyɛ papa bi. Saa ara nso na n'ataare yɛ tuntum. Ataare fufuo hyɛ ababaawa bi a ne fam yɛ tuntum.